dhaabbiin baankii kanfaltii kanneen akka ibsaa, bishaanii fi bilbilaa fi kanneen biroo haala salphaatiin ni raawwata. Namoonni bakka dhaabbata kanaa osoo hin deemiin bakka jiran taa'anii kaffaltii biilii raawwachuu ni danda'u. kunis yeroo fi humna namootaa ni qusata.

Fayyaan ilkaanii fayyaa qaama keenya guutuu irratti dhiibbaa guddaa qaba. Fayyaa ilkaanii eeguun sirna bullaa'insa nyaataa keenya eeguudha. kanaafuu qulqullina afaan keenyaa eeguun fayyaan jiraachuuf baay'ee barbaachisaadha.